Opuna aantu mboka yena omayoka moondunda dhawo yega pewa koonganga opo ya kale yena iimaliwa. Omayoka ngono ohaga kala ne taga kungu iimaliwa uusiku, aantu opo ya ninge aayamba.

Uuna omuntu wa hala okuninga okandama koye kokutekulila oohi oho fulu oshilambo e to tula mo othayila, to tula mo omeya goye nee niikulya nokombanda oho tula ko onete ndjoka hayi keelele oohi kaadhi yakulwe mo momeya koondhila.

Oondundu odha shitwa ku tate Kalunga , dha ningwa momamanya ga londathana. Aantu oto adha ya ninga mo oondjila momamanya moka omo haya ende uuna ya uka komahala gamwe.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okunengeneka evi lyawo. Ohaya longitha owala uushina mboka hawu kala tawu fulu mevi tawu nengeneke evi. Okashina ohaka tulwa ashike omahooli.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu oshoka opwandulukwa uushina mboka wokufula momavi tawu nengeneke evi, okashina hoka ohaka tulwa owala omaahooli ngoye shoye okuthinda owala pokambande ko otaka nengeneke evi.

Aanafalama mongashingeyi iha ya longowe nuudhigu okutekela iikunino yawo, ihe ohaya pombola owala omeya momulonga taga tondoka nee moondjila guuka moofola.

Aanafalama mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ihe ohayi kunwa owala momatala ngoka omaleeleka ge na oothayila pombanda.

Ondjima oyo oshinamwenyo shoka sha shitwa shafa omuntu. Eyoloko oli li ike mpano kutya sho oshina omafufu olutu aluhe showo ohashi zi mokuti.

Omambakumbaku ogena omatemo gomaludhi ga yooloka. Opuna ngoka haga longithwa okupulula mevi lyomamanya, po opuna wo ngoka haga longithwa okupulula mevi epu.

Aanafalama mongashingeyi iimeno yawo ohayi kunwa owala momashina moka. Omo hayi kala tayi monene iitungithi oshowo oonte oku ziilila koolamba dhoka hadhi kala meni lyetungo.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mevi, ohayi kunwa owala momashina moka omo hayi kala yi li tayi pelwa mo iitungithi osho wo omeya, nuuyelele tawu zi koolamba.

Aanafalama mboka yena iikunino yomatama, omatama ohaga kunwa moofola geli melandulathano, nopokati ohapu kala pwa enda ondjila opo wo puningilwe omatama ga mone ombepo, ga kokelele.

Mongashingeyi iimeno ohayi kunwa mongalangala yomutenya ohayi kunwà owala momatala ngoka omaleleka. Ohaga kala ga tulwa othayila yokudhenga oonte dhetango kombanda, opo dhaadhenge omafo giimeno shinene.

Mombuga ohamu adhika omamanya omanene, omamanya ngoka ihamu mene omwiidhi molwaashoka ohaga kala omakukutu lela.

Aanafaalama mboka ye na uundama woku tekulila oohi, uundama wawo ohawu kala wa topolwa pomakati nomuundama wawo moka ohaya kala ya tula ko oonete kombanda dhoku keelela oohi kaadhi yakulwe mo.

Opu na uushina mboka wa longwa wokunengeneka evi. Okashina hono ohaka tulwa owala omahooli ngoye oto thindi okambande kokutameka, ko otaka tameke taka fulu mevi. Ngoye owe ka kwata owala we ka landula.

Iinamwenyo nayo oyi li yi holathane, noto adha ne oonkambe tadhi nuka tadhi dhana, uuna tadhi napa. Oha dhi kala ne dha yelutha omakondo mombanda nomitse.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha owala omambakumbaku okupulula omapya gawo. Omambakumbaku ohaga endelele nohaga pulula oshinima oshinene muule wethimbo ehupi lela.

Mongashi ngeyi aanafalama ohaya kunu owala iimeno yawo momatala ngoka omaleleka ohaga kala ga tulwa oonete kombanda. Oonete ndhono ohadhi dhindi oonte dhetango opo kadhi yonagulepo omafo giimeno.

komunkulofuta ohaku adhika omamanya ngoka ha ga kala ha thethelekana nawa, molwaashoka ohaga kalaga dhengwa kumwe komeya. Omamanya ngoka ohaga kala nee ta ga monika nawa.

Oohi odha pumbwa dhikale momeya gayela opo dhikeelelwe kaadhi kwatwe komikithi nokoombahiteli oshoka ngele omeya oga luudha oto adha owala oohi dhasa ndhili kooha dhomeya

Aanafaalama mongaashingeyi ohaya longitha omambakumbaku goku pulula momapya gawo, oshoka omambakumbaku ohaga endelele oku pulula, go ohaga mana muule wethimbo efupi oshinima oshinene.

Omeya mongashingeyi ohaga konakonwa kaantu mboka yi ilongela uutekinolohi, opo ya vule ya tale kutya momeya moka kamu na sha oombahiteli nomikithi ndhoka tadhi vulu okulya aantu.

Aanafalama mboka yena uundama woku tekula oohi oha kutha iikulya mbyoka iizizi mbyoka yina oonzo dholutu yoku tekula oohi mbala.

Aanafalama yondjuhwa oha yedhi tekula dhili muukololo moka hadhi pelwa iikulya oshowo omeya. Ohadhi kala dhili momukweyo tadhi shomona nomayi ngoka hadhi vala ohaga yi pevi.

Oondundu ohadhi kala dha ningwa po komamanya. Omamanya ngoka ga ninga po oondundu ohaga kala omakukutu nonkene oomwiidhi niihwa ihadhi mene ko koondundu hoka.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka shina othingo onde, hashili omafo ngoka geli pombanda yomuti, na ohashi nana aatalelipo okuya moshilongo shetu.

Mombuga ohamu adhika muna uumuti uushona. Ihamu kala muna omwidhi ogundji, nomamanya, nomiti odhindji oshoka ihamu mono nande omvula oyindji.

Ope na omahala gamwe ngoka omawanawa gomavululukilo nuuna wu uvite uupyu omuntu oho yi komahala hoka, oshoka oku na uundama mboka wokuyoga, to yi mokandama moka to yogo to ikutha uupyu.

Aanafalama mboka yoohi tango ngele ya hala okuninga uundamawoohi, ohaya fulu iilambo. Miilambo taya tulamo oothayila, taya tulamo omeya noohi dhawo. Taye dhi tulilemo iikulya dhi vule okukoka nawa.

Aanafalama mboka yena iikuku yokutekula oondjuhwa. Oondjuhwa dha wo ohaye dhi kwata etaya kalanditha komatala nenge uuna mweya omuyenda ohadhi pagelwa ondjuhwa.

Aanafaalama yoohi ohaya kala taya tula oonete kombanda yuundama wawo woohi, opo ya keelele oohi dhawo kaadhi yakulwe mo momeya koondhila.

Mofuka ohamu adhika iihwa oyindji ya ziza yomangande yi li mumwe. Naantu ohaya toto mo uundjila mboka hawu kala we enda mokati kiihwa nongele to ende po omuntu oho kala owala wa tila okulikila po kiilyani.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene miinamwenyo iikwawo. Ondjamba oyina omunkati. Oyina wo omakondo ngoka omanene ngoka haga ithanwa taku tiwa omatende. Ondjamba oyina oshipa oshikukutu.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe shoka shatya omakutsi ga pakalala. Ondjamba oyina omunkati ngoka hayi longitha okunwa omeya, oyina woo omakondo ngoka haga ithanwa taku tiwa Omatende.

Aanafalama mboka haya kunu oohi ohayeya kumwe tayi tulilemo omayele nkene omuntu wuna okusila oohi dhoye oshimpwiyu kadhi se komikithi.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okunengeneka omavi miikunino yawo, ihe ohaya longitha uushina mboka wokunengeneka omavi mboka hawu kala tawu fulu momavi hawu longo nomahooli.

Ompanda oshinanwenyo hashi adhika miikunino ya gamenwa ngaashi etosha. Oshinanwenyo shika osha gamenwa oshoka oshina ooniga ndhoka aantu haya kala ya hala yedhi teteko oshoka oshina oshilonga nayi.

Aanafalama mboka yena uundama woohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka ohaye dhi kutha mo ye kedhi landithe opo yi imonene mo iiyemo.

Opuna aanafalama mboka yena oofalama dhuundombo. Ohaya kala ne yewu kuna moofalama dhawo, ta yewu tekele, nongele wa koko, ohaye wu likolako ye kewu landithepo.

Onkoshi oyo mwene gofuka, onkoshi ohayi kala mokuti, oha yili nee iinamwenyo iikwawo, nongele oya ulu mpoka, nevi ohali kala tali kakama lela.

Mokuti ohamu adhika muna iihwa mwa thita. Nomokati komithitu mpoka oha mu adhika muna iihwa oyindji, ya tula uundjila mboka weenda pokati kiihwa mbyoka iishona.

Opu na omagumbo ngoka haga kala ga tungwa pomiti ndhoka omiwanawa omilunga. Mpoka hapu kala pu na omiti dha ziza osho wo ongwena ya ziza nawa nohapu kala tapu monika nawa nongele omuntu wu li po omwenyo goye ohagu kala gu li pehala.

Aanafalama yongashingeyi iimeno yawo ohayi kunwa owala momambamba ihayi kunwa mevi. Omo hayi pelwa iitungithi yawo nokumona oonte okuza koolamba dhawo.

Omahala ngono ga tungwa ge li moondundu komahala hono oko haku ka lala anatu mboka haye ya okutalela po oshilongo. Ngele ya zi momalweendo gawo esiku ndyoka ohaya yi komahala hoka ya ka konge omulalo.

Opena omahala ngoka geli moombuga ohapu kala nee pwaningwa oopate. Mopate moka omo hamu ende aantu mboka haye ya okutalelapo oshilongo niihauto yawo mbyoka haya ende taya tala keshito.

Aanafalama mboka yuundama woohi, ohaya dhengele iipilangi kombanda yomeya, ohaya endele kombanda yiipilangi hoka, uuna taya pa oohi dhawo iikulya, oko haya lyatele kiipilangi hoka.

Aanafalama mboka ye na uundama wokutekula oohi oto adha ihe taya opaleke omeya gawo muundama ya tya uunete taya kutha mo iiyagaya, opo oohi kaadhi kwatelwe mo komikithi.

Aanafaalama mbono yena uundama woku tekula oohi, oohi dhawo ohaya kala yedhi topola muunete mbono hawu yoolola oohi oonshona kwaa ndhoka oonene.

Opena ombakumbaku gena omatemo gayoloka ngoka haga pulula mevi lyomamanya. Nohanga ningi iilonga iipu yoku longa koonyala nomatemo.

Opu na uudhila mboka wumwe uule wa tya oongolo oonde. Uudhila mboka uukumithi, oshoka ngele owa tsakanene nako nena oto hala wu tye kake shi okadhila koshili nande.

Aanafalama mboka ye na oofaalama dhoongombe, oongombe dhawo ohadhi tekulwa dhi li miitenda moka hadhi kala owala dha pita ko oothingo dhu uka metemba lyiikulya, moka hadhi kala tadhi li iikulya mbyoka yi na iitungithi yolutu.

Shampa wa adha omvula ya loka, oto adha oondjuhwa dhili momwiidhi ngoka gwa ziza tadhi kongo iipethipethi wadho. Ohadhi kala mee dha lamba ondjuhwa ndjoka yekondombolo.

Moondundu ohamu adhika omiti ndhoka hadhi ithanwa taku tiwa okwiva. Omiti ndhono odhi li dha simana, oshoka ohadhi vulu okuhupa uule wedhimbo inadhi mona nande omeya nomiti dhono omafano gadho ohaga adhika kombanda yiimaliwa yaNamibia.

Oondhila ndhoka dhomakodhi odhi hole okunambela pombanda yiitayi yomuti. Koohulo dhiitayi iiti mbyoka hayi kala ya kukuta. Oondhila ndhono ohadhi namele ko dho ontele okaantenya.

Mombuga mono hamu adhika omamanya ohamu adhika omiti ndhoka dha simana hadhi ithana takutiwa o quiver . Omiti dhoka odhina omakota omanene opo dhivule oku pungula omeya oshoka ohadhi ningi ethimbo ele inadhi mona omeya.

Kilongo yimwe hoka kuna uunamapya wa simanekwa nomiloka dhili nawa otwadha aantu yeli mo falama talikola omafo gawo yaka ipaluthe nenge yaka landithe yavule oku imonena iiyemo.

Iimeno mongashingeyi ihayi kunwa we mevi. Ohayi kunwa owala moolaka meni lyomatungo, omo hayi kala tayi mono iitungithi osho wo oonte oku zilila koolamba.

Aanafalama mboka yena uundama woohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, ohaya kwatamo oohi dhoka oonene, etaya kedhi landithapo nenge ya kalye naakwanezimo yawo, opo ya kale yena uukolele.

Aanafaalama mboka ya pewa oohi, ohaya tungu uundama wawo woku tekulila oohi taya tula mo omeya. Uundama ohawu kala nee wa topolwa pokati oshoka oohi ohadhi kala dhili pamaludhi ogendji.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shina othingo onde, noongolo oonde. Onduli pevi ohayii hulupo esiku ndyoka tayi valwa, ihayi kuuntumba nande, ohayi kala owala ya thikama ethimbo alihe. Onduli ohayi li omafo ngoka haga puule womuti.

Aanafalama mbono yena iikunino yiimeno oto adha tayi ithanekele kiimeno yawo, taye yi kwata, taye yi tala ngele oyili ngaa muundjolowele na ngele oyina uupuka komafo.

Mongaashingeyi aanafaalama iimeno yawo ohaye yi kunu owala momashina ihayi kunwa we mevi. Momashina mono omo hayi mono iitungithi oshowo omeya nuuyelele ohawu zi koolamba ndhoka dholusheno.

Eshito ewanawa. Omahala gamwe ngono ga tungwa mombuga ohaga kala taga monika nawa. Ohapu kala pu na oshinima shoka sha fa oshinyanga shokuhungila mpono hapu temwa omulilo.

Aanafalama mboka yena oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi tulwa dhili miikuku, hadhi kala dha tulwa dhili momukweyo, tadhi peyelwamo iikulya nomeya.

Mongashingeyi aanafalama ohaya longitha owala uushina mboka hawu landwa woku ninga omavi. Uushina mbuka ohawu tulwa owala omahooli ngoye oto thindi pokambanda ko otaka tameke oku nengeneka evi.

Omambakumbaku oga simanekwa okulonga moofalama oshoka ohaga longo taga endelele go ohga mana okupulula epya uule wethimbo efupi.

Aanafaalama mongaashingeyi ohaya longitha owala omambakumbaku okupulula omapya gawo, oshowo oku heya ongwena, ndjono hayi gongelwa, etayi ningi ongonga, yo tayi kukuta yi kalandithwe po.

Aanafalama mboka yoohi ngele oohi dhawo dha koko, ohaya kwatamo dhoka oonenenene, opo ya vule ya ka lye naakwanezimo yawo. Nenge ya ka landithe ya imonenemo iisimpo, opo ya kale taya yalula oombali dhawo.

Mokuti ohamu adhika omiti dha mena dhili mumwe, dha thitakana nongele toyi mo, omuntu oho kala wa tila oku likila mo komayoka nokiikookayi oyindji yindji.

Opuna pomahala gamwe mpono hapu adhika puna omiti omile, oshowo oondundu ndhoka hadhi kala dhina omakololo. Ethimbo limwe oto adha aantu ye li kohi yomakololo, taya tala shoka shiliko, yo tayii thaanekele ko.

Moondunda mono hamu longekidhilwa iikulya ohamu kala mwa yela nawa. Ohamu adhika nee uuyaha osho wo uusindo niikwatelwa woo yilwe niikulya ngaashi oomboloto, omandjembele osho wo omayapela.

Moondundu ohamu adhika uupompolonga mbono hawu kala tawu tondoka omeya uuna omvula ya loka nopevi lyoondundu ohapu adhika iitandu yomamanya mbyoka hayi kala yi igongela.

Mombuga ohamu adhikwa oondjila dhoka hadhi totwapo kaantu mboka haye ya okutalelapo oshilongo. Aantu mboka ohaya ende nee moondjila moka taya thaneke oondundu, yo taya ka ulika omathano ngoka sho taya shuna kiilongo yawo.

Mongashingeyi aantu ohaya longitha iiti yokuninga oontompa mpoka puna omeya, ontompa ohayi tulwa po nee opo aantu ya vule oku enda kombanda yomeya ngoka yaye kehala limwe lyi ili.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka yagamenwa. Onduli oyina othingo onde noongolo oonde ohayi li omafo ngoka geli pombanda yomuti no ohayi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo.

Aanafalama mboka ye na iikuku yoondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi kala dhi li kiikuku hoka tadhi pelwa ko iikulya nomeya. Ohaku kala nee ku na oondjuhwa ndhoka oondumentu dhooshikondombolo.

Aanafalama yoondjuhwa ohaya yedhi tula muukololo moka hadhi kala tadhi shomona iilya nomeya. Omayi ngele ga valwa ohaga tondoka taga ngongola guuka puukololo wopevi.

Ondjambameya oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika komahala hoka ku na omilonga. Iinamwenyo mbika ohayi kala ye eta ko omitse yi li momeya. Iinamwenyo mbika oyi li ya nika oshiponga, oshoka otayi vulu okumonitha omunyu oshiponga.

Aanafalama mboka haya kunu uumeno wawo ohaye wu kunu wuli muutendo. Ohawu kala wa topolwa pokati pwa pita omahala, opo wu uve ombepo ya gwana.

Omamanya gamwe ngoka ge na ondilo. Omamanya ngono ohaga longithwa okuninga omamanya goombila dhoonakusa noombila ndhono ohadhi kala dhi na ondilo, oshoka odha longwa momamanya gondilo.

Aanafaalama mboka yena uundama woohi, kombanda yuundama woohi ohaya tula ko oonete ndhoka hadhi keelele oohi dhaa yakulwe mo momeya koondhila ndhoka dhomakodhi.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya heya we omwiidhi gwawo noongwena dhawo noonyala nenge nomatemo. Ohaya longitha owala omambakumbaku, ngoka gena omatemo gandulukwa okuheya, nokugongela omwiidhi mongonga.

Mondunda moka hamu telekelwa iikulya ohamu kala mwatulwa iinima oyindji ngaashi oomboloto nomayapela noshowoo iikwatelwa moka hamu kala muna uusindo nuusila.

Oondundu osho shimwe shomeliko lyoshilongo. Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo taye ya moshilongo shetu yo taya futu oshimaliwa, taye ya okutala nokuthaaneka oondundu.

Aantu mboka haya kala yakutwa moofabulika ndhoka dhoku longa iilikolomwa ohaya kala ya zala omakalaganya omazizi, ohaya kala wo ya zala uunima woku ikambeka komagulu oshowo uugala komitse.

Aantu mboka ha yeya okutalelapo oshilongo shetu shaNamibia oha yeya yena uutenda wawo oshoka moondundu omo haya kadhika uutenda.

Uuna aantu ya teya omahangu gawo, ohaye ga pakele miiyaha, opo ye ga fale pomalupale ga vule gaka yungulwe go gayelwe.

Shampa wayi mombuga oto adha mo oombuga dhimwe dhoka oofupi dhimwe oonde dhatya omamanya giitandu

Omalusheno oopaala dhago ohaga ende melundu ga taakana oondundu, opo ga vule ga falwe koondoolopa dhilwe ku kale ku na olusheno.

Ompinda oyo oshinamwenyo shoka shina oniga komulungu. Oshinamwenyo shika oshili sha gamenwa oshoka oniga ndjika oyi na oshilonga naantu ohaya kala ya hala yeshi dhipage, yo ya tete ko oniga ndjoka.

Ondjima osho oshinamwenyo shoka shi li molupe lwomuntu. Ondjima oya fa omuntu pashito. Eyooloko oli li owala mpaka kutya yo oyi na omafufu, yo ohayi kala wo mokuti, ihayi kala mokati kaantu.

Oondjuhwa ndhoka oontokele odhi holike okutekulwa kaanafaalama, oshoka odhi na onyama oyindji dho ohadhi vala wo omayi. Oto adha nee dhi li petemba lyiikulya tadhi li.

Oou na aanafaalama mboka ye na oofaalama dhiingulu. Iingulu oha yi kala ne ya pakelwa muukololo, omo yi li ha yi pelwa iikulya noha yi kala yo ondoka ya tekulwa nawa lela.

Aanafalama mboka ye na iikunino yomiti, iimeno yawo ohayi kunwa muunayilona uuluudhe nongele ya koko ohayi kuthwa mo tayi ka landithwa po.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu oku tekela iimeno yawo, ohaya longitha owala ominino ndhoka dha tondoka pomakota guumeno, hadhi kala dhatya uumbuthulu mboka hawu kala tawu ziya omeya gu uka pomakota giimeno.

Uuna wa adha ondjuhwa yOshiwambo we yi telekelwa nawa komuntu ito zi mo nande. Ohayi kala ontoye nongele toyi li noshimbombo nekaka, ngoye shampa wa mana to ikulula noshinamunate.

Onkoshi oyo mwene gwokuti nohayi tilika kiinamwenyo iikwawo. Iha yili onyama yiisila, ohayi li ashike ndjoka ya dhipaga ethimbo ndyoka.

Opuna komahala galwe ngoka gokooha dhefuta haku kala omavi ngoka gomawe giigongela e taga ningi oondundu. Ohamu adhika ne uunamwenyo mboka wuupundja nosho wo uumenye.

Aanafaalama mboka yena iikuku yoondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohaya kala yedhi tula kiikuku, nokiikuku hono oko nee hadhi pewelwa iikulya noshowo omeya. Ohaku kala kuna oondjuhwa ndhoka dhooShikondombolo.

Aanafalama mboka haya kunu omboga yuushimba, oha yedhi kunu dhili melandulathano no pokati ohapu kala pwa pita ehala eshona opo dhi uve ombepo, adhi kala dha ziza nawa, nangele dha koko ohadhi tewako, omuntu ta imonenemo ombali dhe.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi ohaya dhengele iiti nokiiti hono ohaya tulako oothayila, ohaya tula ihe omeya moothayila moka yotaya tulamo oohi dhawo, tayedhi tulilemo iikulya opo dhivule okukoka.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha taakana pomakota giimeno hadhi kala tadhi zi omeya puumbululu gu uka mevi.

Aanafalama mboka yena uundama woohi ohaya tekula oohi muundama. Kombanda yuundama ohaya tulako nee oonete, opo oohi dhaa yakulwemo koodhila.

Aanafalama mbono yena ohokwe yoku muna oohi ohaya fulu iilambo taya tula mo iiti yeyi dhengelemo. Kiiti ohaya tula ko oohayila mono haya tula omeya, opo ya vule okutekulila mo oohi dhawo.

Oongombe odhili dha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo, oshoka oongombe ohadhi dhipagwa piituthi mbyoka yomaluhodhi oshowo piituthi mbyoka yomanyanyu, ko koongombe ohaku zi woo oshipa nonyama.

Opuna aantu mboka haya tekula omayoka. Omayoka oha kala yega tula koohi dhoombete dhawo. Go gakale taga kungu iimaliwa. Yo taya kakala nee tayi inomo yena oombali puundingosho.

Egwo lyomeya moNamibia oha li adhikwa koshitopolwa shoka sha Ruacana. Nomeya oha ga gu ne ta ga tondoka, taga zi pomamanya ngoka go pombanda, taga tondoka gu uka pomamanya ngoka go pevi. Oha ga kala ga toka ga tsima.

Momahala gamwe ngoka gomatalelo po ngaashi Etosha, komahala hono ohaku adhika oondunda ndhoka hadhi lala aantu mboka ha ye ya oku talela po. Ohamu adhika wo oondunda ndhoka hadhi landitha iikulya, nangoye opo wuye mohala mono owuna oku tula po ombali lela.

Opuna omahala gamwe ngoka haga kala gatungwa moshiheke. Oyaga kala gatungwa pombanda kashona, opo nande omuntu wuli mehala mono iikokayi oshowo iilyani itayi vulu okukonda yi yepo.

Opu na omahala gamwe ngoka haga kala ga tungwa komunkulo gwefuta, komahala hono oto vulu wa fala ko okayeflowu koye tamukuuva ombepo, tamu nu ne tamu li uukulya weni mboka uutoye.

Opuna iiyaha mbyoka hayi kwatelwa kAawambo, iiyaha mbyoka hayi kwatelwa oondjuhwa ngaashi metiti ndoka hali hongwa meloya.

Pomahala mpono hapu adhika iitaafula iiwanawa oshowo iipundi yokukuutumba, opo mpono hapu adhika omahala ngono giikulya nomuntu ohoyi ko nee tamu kuutumba nomuholike goye ne tamu li iikulya yeni.

Aanafaalama ohaya longitha omatemo ga yooloka okuteta ongwena oshowo okupulula mevi ndyoka ekukutu naandyoka epu.

Aanafalama mboka yena uundama woohi, otwaa dha ihe ya thikama pooha dhuu ndama wawo woohi taa tala nkene oohi dhawo dhilimo tadhi koko muundama moka.

Omambakumbaku ogeli ga simana mongashingeyi, oshoka aanafalama ihaya pulula we omapya gawo niipululo yoongombe, ohaya pulula owala nomambakumbaku ngoka haga endelele okulonga muule wethimbo efupi.

Onkanga osho shikwamawawa shoka hashi kala mokuti, sho ohashi vulu woo okutekulwa megumbo. Onkanga oyina uutotono uutokele nuuludhe, nohayi tondoka tayi ngoongola.

Kominkulofuta ohaku adhika evi ndyoka lyomawe. Nevi ndyoka ohali igongele tali ningi po oondundu sho ombepo tayi pepe naantu oye hole okuhinga ko oohauto dhawo koondundu hoka pethimbo lyomafudho.

Omatama ohaga longwa moofaambulika. Aantu mbono haya longo moofaambulika mono ohaya kala ya zala omakalanyana oshowo omanyala koonyala niinima yokwiigamena kiikutu.

Aanafalama mboka ye na uundama wokutekula oohi oto adha taya umbile iikulya momeya goohi, ye li mo ya zala uukotse. Oohi ohadhi pewa iikulya, opo dhi vule okukoka nokuvala.

Opu na aanafalama mboka ye na iikunino yokukuna omatama. Omatama ohaga kunwa nee pooha dhiiti, opo gi idhingile kiiti. Omatama ngele ga tiligana ohaga likolwa ko, opo ga ka landithwe po.

Aanafalama mboka haya kunu uumeno wawo ohawu kunwa yi li muutendo wu ukilila nopokati ohapu thigwa ehala lyokweendela. Uumeno mbuka ngele wa koko wumwe ohawu ka landithwa po, opo ya vule yi imonene iisimpo.

Aanafalama mbono ye na iikuku yoondjuhwa oondjuhwa dhawo ohaye dhi munu ye dhi tula muukololo, mbono hawu kala wu na omatemba gokutula iikulya nomeya goondjuhwa noha ga vala omayi taga ngoongola gu uka pevi.

Komunkulofuta oha ku adhika omamanya ngoka haga kala gongonga ngono ge na omuthenu oshoka oha ga kala ga yegwa kumwe komakuthikuthi gomeya, nomamanya ngano oha ga kala taga monika nawa.

Onduli osho oshinamwenyo shoka shina othingo onde noongolo oonde. Oshinamwenyo shika ohashi adhika momahala moka mwa gamenwa ngaashi Etosha nohashi nana aatalelipo kuza kondje yoshilongo.

Anafalama mongashingeyi omiti dhawo iha yedhi kunu we mongalangala yomutenya. Ohadhi kunwa ashike dhili momashina, moka hadhi kala tadhi tekelwadho tadhi mono oonte dhetango.

Opu na aantu mboka yena oofaalama dhomabanana. Ohaga kala ga silwa nawa oshimpwiyu oto asha ihe ebanana lyi ima lya papata lela oshoka ohali mono omeya ga gwana nuuhoho.

Komunkulofuta ohaka adhikwa omavi ngoka gomawe ngono haga gongelwa kombepo taga ningipo oondundu, naantu oto adha taya hingi kombanda yoondundu hoka iitukutuku yawo pethimbo lyomafudho

Aanafalama mboka haya kunu iimeno ngaashi oomboga dhuushimba ohayedhi kunu dhili melandulathano nopokati ohapu kala pwa pita omahala opo dhi vule okukoka nawa.

Omvula ngele ya loka oto adha omakodhi ga nambela kooha dhomilonga ga ga kongo uupethipethi wadho ohaga kala nee taga ende taga tuka ethimbo limwe ohaga kala taga yakula oohi momulonga.

Omahala ngono haga adhika ga tunga mombuga yaNamibia. Nga tungwa kombanda yoondundu nande yomamanya. Naatalelipo mboka hayeya moshilongo oye hole oku ka lala komahala hoka.

Oto adha nee aantu mboka haye ya okutalelapo oshilongo taya londo kombanda yoondundu. Ohaya londoko nee ya zala omagala gomutenya, ohaya kala yena omathano taya thaneke shoka shi li pombanda yoondundu.

Mongashingeyi aanafaalama iyaha kunu we iimeno yawo mevi ohayi kunwa ashike momashina ngoka haga kala geli meni lyomatungo na ohayikoko nawa yaziza nawa.

Omambakumbaku ogeli gasimana mongashingeyi. Omambakumbaku ohaga longithwa okupulula moofaalama oshowo momapya getu oshoka ohaga endelele lela muule wethimbo efupi.

Mokuti omwali hamu zi omuhoko ngoka gwaakwankala mboka yali haya hupu owala moku dhipaga iiyamakuti nongele ya kuta oto adha ihe taya thaaneke komamanya.

Aantu mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku oku longa moofaalama dhawo. Omambakumbaku ohaga kala ge na omatemo ga yooloka. Opuna omatemo ngoka goku pulula ongwena , po opuna omatemo go ku helela ongwena.

Mombuga ohamu adhika oondundu. Moondundu ohamu kala mwa totwa oondjila kaantu mboka ha ye ya oku talela po oshilongo, oshoka omo ha ya ende niihauto yawo taya thaneke omathano goondundu.

Aanafaalama mboka ye na uundama woku tekula oohi, uundama wawo oha wu kala wa topolwa muutendo uushona noonete, nokombanda yondama ihe oha ku tulwa onete, ndjoka hayi keelele oohi dhaa ha yakwe mo.

Opu na omahala ngono haga kala ga tungwa komikunkulo dhomilonga. Komahala hono ohaku kala kuuwanawa, nomuntu ngele owa hala wuye ko wuku uve okambepo ngoye wu tule omadhiladhilo goye pehala, inda ashike komahala Hoka.

Aanafalama mboka haya tekula oohi, ohaya fulu iilambo, nomiilambo moka ohaya tula mo oothayila. Taya tula mo ihe omeya, omeya opo ga pwine mo moothayila moka. Taya tula oohi niikulya.

Opena omahala ngono omawanawa haga adhikwa unene ga tungwa komunkulofuta, kevi ndyoka lyoma we. Nongele etango lya yimo, to tema olamba, ohaku kala tangu monika nawa, wafa ashike wuli mehala lyangetsemani.

Oondjuhwa odhi li hadhi tekulwa moofaalama. Ohadhi kala nee dha tulwa muukololo mboka hawu kala wu ukililathano nokomeho gasho ohaku kala kwa tulwa uutemba mboka wu na iikulya nomeya.

Opu na oondundu ndhoka dha ningwa po komamanya ngoka omakukutu. Koondundu hoka ihaku mene nande omuti gwa sha nenge omwiidhi, oshoka omamanya omakukutu.

Aanafalama mongashingeyi iimeno yawo ohayi kunu owala momatala omalaleeleka ngoka haga kala ga tulwa oonete noothaila pombanda dhoku dhinda oonte dhetango.

Opuna ehala ndoka hali adhika mombuga, mombuga ohamu kala mwatoka to hamu kala muna evi lyapepwa kombepo mwaana nande oshihwa, nenge omwiidhi gwasha ohamu kala ashike mwayela.

Opu na uumeno mboka hawu adhika mombuga hawu ithanwa taku tiwa uu! Nara. Uumeno mbono owu li wu holike koonyule dhuupaka nuuna dhewu adha ohadhi kala dha nyanyukwa lela.

Oondundu odho oonzo dhoka dhopaunshitwe, ndhono hadhi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo. Aatalelipo ngele tayeya oku tala oondundu ohaya futu. Nomoondundu oto adha nee mwa totwa oondjila dhiihauto.

Mongaashingeyi aantu ohaya longitha owala omambakumbaku okupulula nokulonga moofaalama dhawo. Omambakumbaku ogena omatemo ga yooloka ga nuninwa iilonga ya yooloka.

Opena omagumbo ngoka haga tungwa momithitu, ohaga kala ga tungwa nee geli pombanda, opo nande eyoka otali vulu okuya megumbo moka lyi monithe omuntu oshiponga, nenge iikokayi yilwe.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno dhi na uumbululu mboka hawu kala tawu ziya omeya gu uka piimeno.

Opuna omahala ngono ha ga kala ga tungwa ge li koondundu nenge kombanda yoondundu. Pomahala mpono ohapu adhika oondunda ndhono hadhi landitha omalovu osho wo oondunda dhiikulya. Ohapu adhika wo uundama mboka woku mbwinda.

Aanafalama mongashingeyi iimeno yawo ohaye yi kunu owala momashina moka hayi kala mo ya topolwa muutendo. Iimeno mbika ohayi kala ya ziza nawa, oshoka oyi na uuhoho wa gwana nawa.

Muundama moka hamu tekulilwa oohi ohamu kala oohi dha yooloka dhlmaludhi ogendji, dhimwe oontokele, dhimwe oonduudhe nadhimwe odhina uuyala uuludhe nuutokele.

Oondundu ohadhi kala dhaningwapo komamanya ngoka omakukutu, onkene kombanda yoondundu ihaku kuna iihwa oyindji, ko ihaku mene lela omwiidhi ogundji, oshoka moondundu omuukukutu.

Oosikola dhimwe nuupangelo ohawu kala wa tungwa pomahala mpoka pu na omiti odhindji. Ohawu tungwa mokati komiti ya ningila omuzile gokugondja.

Aanafaalama mboka yena uudama wokutekula oohi, oho adha nduno yathikama kooha dhuundama hoka yatya iikwatela mbyoka haya kala yatula iikulya yoohi taya umbile iikulya yoohi momeya.

Oonyanga ndhoka oontiligane odhi li dha simana lela. Oonyanga ndhoka ohadhi longithwa mokuteleka omihoka. Dho ohadhi longithwa wo mokupanga omashikisha nomikithi dhilwe ishewe.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo iinene miinamwenyo iikwawo. Ondjamba oyina omukati ngoka omunene, omileeleka oshowo omakutsi ngoka ga pakalala nomakondo ngono haga ithanwa taku tiwa omatenda.

Momatala ngoka hamukunwa iimeno ohagakala gatulwa oothayila nenge oonete pombanda dhoka hadhi dhindi oonte dhetango opo dhaadhenge omafo giimeno shinene.

Opu na aanafaalama mboka ye na oofaalama dhoku tekula iingulu. Iingulu oha yi tekulilwa mokadunda moka hayi kala ya tulwa, noha yi pelwa mo iikulya nomeya, noha yi kala yo ondoka nawa tayi monika nawa komalutu .

Momahala ngoka giinamwenyo ngoka ga gamenwa ngaashi mEtosha, ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oongolo, oshowo ooholongo.

Mongashingeyi iimeno ohayi kunwa owala momatala ngoka haga kala omaleleka. Ngoka haga kala gena oothaila pombanda. Oothayila dhoka hadhi dhindi oonte dhetango dhaa yonagule omafo giimeno.

Oondndu odho onzo ndjoka yopaushitwe. Ohadhi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo nohaya futu nee shi taye ya moshilongo shetu taya tala nokuthaneka oondundu.

Aanafalama mboka ye na ohokwe yokutekula oohi ohaya dhengele iiti taya tula ko othayila taya tula ihe omeya mothayila moka, taya tula mo oohi dhawo niikulya yoohi.

Komunkulofuta ohaku adhika evi ndyoka lyomawe, evi ndyoka ohali pepwa kombepo etali gongelwa, etali ningipo oondundu, naantu ohaya yi ya kahinge oohauto koondundu hoka.

Onduli osho oshinamwenyo oshinene shina othingo onde. Onduli ohayi adhikwa momahala ngoka gagamwenwa ngaashi mEtosha, ohayi nana aataleli po okuya moshilongo shetu okuza kiilongo yilwe.

Opuna omahala gamwe ngoka omawanawa mpono hapu kala puna ongwena yaziza nawa. Ohapu adhika. ihe uupundi woku kuutumba oshowo uutalala woku gondja. Nuuna omuntu ahala oku tula omadhidhiliko pehala. Ngweye to dhiladhila nawa.

Okuna omashina ngoka ga longwa gwoku nyanyula omatama. Omatama oha ga tulwa keshina go taga nyanyulwa, opo ga vule okuninga etama ndyoka hali tulwa kolwishi, ndyoka ha li kala etiligane.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka gagamenwa ngaashi mEtosha. Ongolo oyi na oongolo oontokele noonduudhe. Oshinamwenyo shika oshili molupe lwondoongi nongele sha mono omuntu ohashi tondoka po.

Aasamane mboka yena uundama wokutekulila oohi, oohi dhawo ohaya kala yedhi tula muundama momeya moka haya kala teye dhi pele iikulya opo dhi vule okukoka ndho dhi vule woo okuvala.